Amowo le xɔ me, ama ɖeka enɔ eŋu fiame wo.. amowo le kɔmpita dzi. Edo atsi ɖe kɔmpita gbɔ, ama ɖe tsi atsitre ɖe emegbe de atsi megbe.

Elawo le gbagba dzi le afiya. Wo eɖewo tɔ ɖe etsi to. Eɖewo geɖe etsia me. Eɖewo etsia nom. Ɖeka tɔ ɖe wò tame ekɔ eve dzi. Atiwo le wò megbe.

Kɔdzi xɔme, ɖɔnɔwo le woƒe abawo dzi, dɔnɔdzikpɔlawo tɔ ɖe dɔnɔ ɖeka gbɔ, ɖeka, dɔnɔdzikpɔla ɖeka ko agbalẽ nɔ, ɖeka tɔ ɖe gbɔ, wonɔ nane kpɔm, ɖeka ɖoe enu ɖe ŋɔti, wole atsyɔ̃e ɖoɖo ɖeka me.

Amewo sɔ ɖe gbɔsusume le afi ya. Wole nɔnɔmetata vovovome. Wodo gakuku. Wotɔ ɖe ɛɛ afi ya. Wonɔ nane kpɔm. amea ɖewo de asi megbe. Amea ɖewo wodo ɛɛ awu kpue. Amea ɖewo do awu lɛgbɛ.

Amewo le ƒuƒoƒo me le gbadza dzi le afia. Wole woƒe nudodo vovovo me. Ame ɖeka tɔ ɖe aɖakago vi aɖe gbɔ. Eko agbalẽ la agbalẽ dedem aɖakago via me.

Emɔ dzi. Edzokekewo le kɔdzi. Eʋu le mɔdzi. Amewo le eʋua me. Ame aɖewo le edzi kekea dzi. Edzokekekula la ɖo kuku eye wodo awu ɣi. Ame aɖe kɔ aklati ɖe asi.

Amewo le ƒuƒoƒo me le afiya. Wòle atsyɔe ɖoɖo vovovowo me. Wòƒe atsyɔe ɖoɖoa eɖe wole gbemumu. Amea ɖewo fɔ kuku, ɖewo tsia tsitre ɖe gbalẽ go xɔ ɖe gbɔ. Amea ɖe tɔ ɖe afi dɔ suku xɔ.

Amewo le gbadza dzi wole atsyɔ̃ɖoɖo vovovovowo me. Wolé kaklatiwo ɖe asi, ame aɖewo do awu nɔnɔmetata wole awua me, ame aɖewo lé kpe ɖe enu, ɖewo lé nu dzɛ̃ ɖe asi ɖewo lé enu yibɔ ɖe asi.

Xɔ me, amewo le xɔ me wole atsyɔ̃ɖoɖo vovovowo me ame ɖewo do awu legbee ame ɖewo lé agbalẽ ɖe asi, ame etɔ̃ wodze klo ɖe wo ŋkume.

Ekɔdzi. Dɔnɔdzikpɔla le xɔ me. Eɖewo do awu wokɔ, woɖɔ ke kuku. Ame mlɔ anyi ɖe gbã dzi. Dɔnɔdzikpɔla ɖewo le dɔnɔ wògbɔ, Do awu ɣi

Aƒeme. Amewo nɔ anyi ɖe aƒeame. Wo le atsɔɖoɖo ɖeka me. Wokɔ ebe kɔ wɔ exɔe. wowɔ ɖewo wo le anyi.

Amewo sɔ ɖe agbsɔsɔ aɖe me eŋuƒoƒo le wo gbɔ. Ame aɖewo do awu ʋi, ame aɖewo do awu yibɔtɔ, ame aɖewo do awu gbemumu. Egui ele atsi aɖewo, woble atsi aɖewo egui le eme. Wokɔ atsi aɖewo eƒoxla eguia.

Xɔme, zikpuiwo le atyɔ̃ɖoɖo vovovovowo me le xɔ me eer kɔdzoe le xɔme. Nɔnɔmetatawo le glia ŋu le xɔa me eer er kɔdzoewo le zikpuia me le atsyɔ̃ɖoɖo vovovome.

Etsiŋe. Ame woame etɔ̃ wotɔ ɖe tsi ŋea to. Aŋekotoku wole tsi ŋua me. Wokɔ ati kɔ tso eŋea dzi. Ame ɖe tɔ ɖe atia dzi ɖaa le ŋea to.

Amewo de enu dzi wode exɔ dzi. Wo le nɔnɔmetata vovovowo me. Solagba le wo gbɔ. Wo le atsitre, ame aɖewo nɔ anyi ɖe solagba dzi.

Amewo le gbadza dzi le afi ya, yameŋu le wo gbɔ wo sɔ ɖe yameŋua ŋu, amewo ko avɔ kɔwɔ exɔe, amewo tɔ ɖe eŋua gbɔ amewo le anyigba, wolɔ avɔwo kple nanewo kɔ ɖe eŋua gbɔ.

Eŋu. Amewo tɔ ɖe eŋua gbɔ. Wole atsyɔ̃ɖoɖo vovovo me. Me ɖeka do awu aŋtsiɖiɖi eɖo ashi ali ɖe eŋua gbɔ. Me ɖeka le yi ƒe axadzi. Ekpla shi akɔ. Me ɖeka le emegbe do awu yii. Ede ashi kotoku me. Woŋu eŋua ƒe ŋgɔgbe da ɖi.

Enu dzraƒe. Ame aɖewo tɔ ɖe enugba gbɔ Do asi ɖe agba gbɔ. Amea ɖe kpa evi ɖe mee etɔ ɖe afima. Wolɔ awu aɖewo kɔ ɖe anyigba. Wo de ka ɖewo ɖe ati ŋu le ekplɔ dzi.

Amewo sɔ ɖe gbadza dzi le afia. Wole nɔnɔmetata vovovovovo me. Ame tsitsia le wo ŋgɔgbe edo awu legbẽ. Ede ka nɔnɔmetata ame ƒe nɔnɔmetata wo ʋe ɖum.

Etsi ɖe anyigba afiya wo ko atsi kɔ sẽ agba ɖe atsia dzi, amaɖe le atsia dzi ekɔ abɔ dzi ele agbadzi.

Enudzraƒe. Enuwo le exɔme le ɖoɖo vovovowome. Eɖewo le gbalẽgo vivivi aɖewo me. Amaa ɖewo tɔ ɖe fi ya le awu ʋi me. Amaa ɖe tɔ ɖe egodo. Wo kpliwo nɔ enu kɔm na wo nɔewo.

Amewo le eƒuƒoƒome le afi ya. Wole amadede vovovovowome. Ame aɖe tɔ ɖe wo megbe. Edo asi ali. Ame aɖe do awu yii. Ekpla asi ekɔ, enu yibɔ le yiƒe awume. Dziƒoxɔ le afi ya. Wosi aŋɔ ʋii na dziƒoxɔ.

Amewo le gbadza dzi. Wòle nɔnɔme tata ɖeka me. E wodo awu enu dzɛ kple enu yibɔ. Nutsowo le eme, nyɔnuwo hã le eme. Ŋutsuwo ƒuƒom. Nyɔnuwo le eɣe ɖum.

Amewo le mɔ dzi. Wole atsyɔ̃ɖoɖo vovovo me. Ame ɖeka eko enu kɔ ɖɔ ɖe yiƒe nu eɖo kuku eko nane le axadzi nɛ. Ame ɖeka tsia tsitre do awu elé etu ɖe ashi.

Amewo le gbadzadzi afi ya. Amewo do awu yibɔ. Amaa ɖe, amaa ɖewo ko, woɖo egakpokuku. Amaa ɖewo ko ɛɛɛ rɔba nu ya ɖe kɔ tsyɔ wo ɖokuiwo ƒe ŋkume. Amaa ɖewo wole akpa ɛɛɛ woƒe axadzi ama.

Amewo le gbadza dzi le afi ya, wole atsyɔ̃ɖoɖo vovovovo me wowɔ atixɔ ɖe dziƒo, atiwo le afi ya neti le afi ya.

Exɔme. amaa, amewo le exɔme le atsyɔ̃ɖoɖo vovovome. Ame ɖeka nɔ anyi hedo awu ʋi, ame ɖeka nɔ anyi , elé bagi ɖe atata. Ame ɖeka, me ya do awu ʋia, elé agbalẽ ɖe ashi.

Amewo le gbadza dzi le afiya. Keteke le afiya. Amewo le atsyɔe ɖoɖo vovovowo me. Amewo kɔ woƒe bagi ɖe asi. Ame aɖewo le bagi hem le anyigba.

Emɔ dzi amewo le emɔ toeŋu aɖewo le emɔ dzi eŋu aɖewo bi dzo le emɔ ƒe axa dzi, agbadɔ ɖewo le afi ya wohã bi dzo le afi ya.

Amewo le egbɔ susu me le afiya. Exɔ gbagbawo le afiya eye amea ɖewo do awu yibɔ, amea ɖewo do awu aŋutiɖiɖi. Dzidzɔ ɖe tutum le afiya